Fampirantina asa tanana vita malagasy avy amin'ny rofia. Mipetraka amin'ny tany ambany karazana haingo trano, satroka sy vazy vilia. Eo ambony latabatra kosa karazana pôketra, fasiana voankazo isan-karazany, dia mihantona ireny ny fitaratra, sy ny famataranandro. Vehivavy iray no mampiranty izany.

Karazana kavina miisa enina, aranty manoloana ny hazo noely. Ny telo ambany mikirozaroza, misy endrika fo sy misy miloko volamena ary fotsifotsy. Ny telo ambony kosa dia telo zoro, miloko volamena : ny ampovoany boribory, ary ny sisiny maka endrika voninkazo.

Vehivavy miondrika manao "scoubidou", pataloa volontsôkôla, akanjoba vaky maitsomaitso ary kitapo kely miloko mavokely. Mijery fitaovam-pianarana anaty sobika amidy eo ambony talantalana, baoritra sy garaba.

Vehivavy iray manao akanjo maintimainty sy satroka vita amin'ny rofia sy lehilahy iray manao satroka mangamanga sy manao akanjobà maintimainty miampita làlana eo akaikin'ny fiara tsy mataho-dàlana iray miloko fotsifotsy, tanora maromaro mitsangana aorian'ilay fiara.

Firavaka anankiroa miloko volamena, ny iray fanao amin'ny tanana, ny iray fanao amin'ny rantsana, peratra, samy misy vatosoa miloko mangamanga ny tendron'ny anankiroa.

Lehilahy iray miankanjo maintimainty, manao kiraro sy satroka mainty mipetraka manoloana ny vavahady, mivarotra kiraro izay mitandahatra eo ambony talantalana.